One of the tins wey we go know be sey um social media get so many bad tin wey e don cause. An um an dat tin dat cause wey e don cause, e dey create so many um wahala for pipu wen sickness dey an pipu no know the information wey dey correct. An the tins wey we go talk about now na the the wahala wey the tin dey create. Dem-say dem-say information wey no dey correct, social media na ein dey talk am o, an wey dey create wahala for pipu wey pipu dey fear well-well. Information wey no dey correct, sometimes e dey dey there oh. An then “Ehyah” for pipu mind like dis um picture don come out oh um sey pipu don dey die for dis sickness oh. You see videos, you go see pictures, wey some of dem no dey even dey correct sef. An then, you go con see pipu con begin dey mourn, dey think sey “Ehyah…pipu don dey die oh, pipu don dey die.” Na social media, na ein dey dey cause some of dos wahala well. Pipu wey no suppose suppose put information there. Another tin wey we dey see wey dey cause wahala katakata wey pipu dey fear well-well for social media an na um dos issue of um information wey be sey de no dey check am very well. De no know sey whether na true or false oh. Before you know, you go see pipu don dey fear sey dis information, e don dey enter another level, an pipu don dey do dis tin oh, pipu don dey do dis one oh. um so dos kain tin e dey. Social media na ein dey cause am very well. Another tin wey we go we dey know sey social media dey do na dis um dis um dem-say dem-say wey pipu dey believe. Wen you don believe am finish, um de no dey, pipu dey comot am from pipu mind e dey hard oh. E dey hard. So, na ein make um the um health workers go do plenty work. An one of the tins wey health workers go do well-well wey go comot all dos kain yamayama wey dey for social media comot, na na dem wey be sey de de say de say you go provide correct correct dem-say dem-say dem correct information, the one wey get proof, wey get evidence, wey pipu dey see am korokoro sey dis kain tin wey de dey talk, na lie oh. um, na the tin wey health workers go do be dat. Another tin wey de go do pipu go do na to wey go trust dem be sey de go de go talk about tins wey get trust. De go come out as um pipu as a member or as a um pipu wey dey do meeting together talk sey dat tin wey de dey talk, na lie oh. Na ein make pipu con get trust on dem. An dat dia kain of talk, na open talk oh, no be rokorokoroko talk. Talk wey de go dey wey go dey open for public wey pipu go hear am. Na dat kain talk wey de go talk. Another tin wey de go do as um health workers wey pipu go believe na um dis um dis um information wey dey for social media, you know sey e no dey correct. Dem-say dem-say way beta information wey go scatter the one wey dey before. The one wey go correct dat um dem-say dem-say we de dey talk before information wey dey before na ein de go talk. Then, dat kain one, na the one wey get evidence base oh—the one wey be evidence, wey get evidence—wey be sey if you put put figure here, if you prove sey na one, na one; na two, na two; three na three. “Make una see oh um government wey be agency wey be dis so so um for government e don talk am sey na like dis e be oh, no be like dat as you dey think am,” dat one, e go correct the tin. Another one na the issue of um our health, how do the pipu dey behave? um um health workers go tell pipu oh, “As dis yamayama sickness wey dey now, wey everybody dey run upandan, make una dey prevent unasef make una make go carry yamayama oh. Na like na like dis una go do wey una no go carry yamayama, na like dat una go live una life wey wahala no go dey. If you do am like dat, everything go dey kampe.” If you dey tell pipu like dat, then all those wahala, e go finish. An then um na all about the tin na all about to prevent oh. Dat is to to protect yoursef make you no catch sickness. Dat one, um e go help dey build our health um behaviour, an how we dey behave towards our health, we go change, e go help us. um Na ein be the work of the health workers. Another one na to support our sickness wey concern brain—the one wey concern our mental health— wey dey think am sey peson wey um e don dey mind don dey go comot um becos of fear sey wahala don dey. Our health workers go talk about dos tins so dat the pipu go begin dey get um relief um dia mind go come down, dat an dat tin wey de dey call your mind go up, de call am um oyinbo dey call am anxiety—your mind go go up. Your mind, dia mind, go begin dey come down wen um health workers begin talk about dos tins wey be um tins wey no be true. E then e go cure dat um heart wey dey go up, blood wey dey go up, fear, panic wey dey go up. All dos tins, if health workers do am, um we believe sey e go work. Thank you.

One thing wey person wey be health worker person wey de work for health for our community go do be sey wey pipu wey get sickness no go feel bad be sey you go build trust person wey pipu trust na him go talk to pipu if you no get trust pipu no trust you them don see you de do well before before anything wey you talk dem go hear you dem go follow you dem go believe you and anything wey concern that sickness come you tell dem say na like dis we go do ooh so that e go de safe pipu go hear you. Another thing wey dem go do be sey you go talk wetin be the wahala o for the place of where pipu de live you go sey toh this risk na so so tin de inside amm ooh if you no do like dis you go get amm ooh, If you do like dis you no go get amm ooh, you go tell dem clearly sey pump and plain sey if you waka like dis come do dis tin you go get dis sickness and if you get dis sickness see wetin be the wahala wey de inside dis sickness ooh na wetin you go tell pipu be dat make everything de clear make dem know wetin dem go wein dem no suppose to do if you de tell dem like dat dem go de clear na so e be. Another thing you go do be sey you go join body with the Government or public health de talk wetin de for the sickness no be sey person get sickness now only you go de talk amm no if you join body pipu go believe dat join body well well because government and public place na one thing wey pipu de hear so that the message go well well na wetin you go do. Another thing wey you go do as a health worker wey you no go make pipu wey get sickness no go feel bad be sey una go build a place wey dem de call emergency center oh emergency center wey be sey person wey get that sickness wey as e de do am for body e go come he go run go there say see as e de do me ooh see as e de do me ooh so una go know how una go talk to dem make dem no come feel bad very very important. Another thing wey una go do as health worker be sey una go get ogbonge plan and dem say dem say concerning dat dem say dem say ogbonge plan because the thing wey you go tell pipu make e no come be the thing wey go kill dem before their time ooh because some pipu don die well well because of the wey some pipu de talk concerning sickness wey dem get. Some pipu say um dis sickness wey you get go kill you ooh e go do dis one no dem no de talk like dat dat ogbonge plan how una go take tell pipu na im go help pipu well well na so you go do make pipu wey get sickness make dem no come feel bad make dem no come feel sey dem no follow for the world again na so e be.

De thing de thing wey we wan talk about na de pipu wey dey work for health. How dem wan take know whether de information or dat dem say-dem say wey dem dey give de time wey sickness don comot, whether e really e dey work or e no dey work. um And one way wey you go take know whether e dey work be sey, you go understand wether you go check whether the public, pipu wey dey for outside, whether de really understand am o! Na one one way. And only way wey you go take confam be sey, you go do survey, you see dat thing wey de take dey write question wey de take dey waka up and down, ask pipu ask pesin sey ‘How you take feel bout dis mata?’ Whether you understand dis thing? You no understand that one? You know sey sickness comot? um, you go take know whether the thing wey um pipu wey dey work for for health, e work or e no work. Another one, na de issue of trust o! Henn! You know sey trust dey important well-well. E dey very-very necessary and you go know wether pipu dey really trust wetin de dey talk. You know sey if you no get truth for mouth wey de know you before, you no go talk about that kind mata o. De go say ‘Eei! No be so you dey talk?’ um, how you wan take know whether de pesin dey dey? Na dat trust. And de only way to know na from dat um dem say-dem say for social media. Pipu wey all those pipu wey dey do talku-talku talku-talku for phone, e go take know from phone. Ehen, anything de pipu de thing wey de pipu dey talk. um Dis pesin go talk sey dat thing wey you dey talk na lie, dis one wey you dey talk na true. Ehen, when you see sey pipu don dey talk say na true-na true na true-na true, make you know sey pipu really trust de thing wey de thing wey e dey talk. Another one. Whether people dey follow wetin you tell dem. Dis one na be dis o, na sickness be dis o, wash your hand o, do dis one o, no comot o, no shake hand o. All dose things you go take know. And how you wan take know? E get record wey dey for health um hospital, pipu go know whether pipu dey really sick for dat thing true-true come. If pipu dey sick come come sey dis thing don dey catch dem, dis sickness don dey catch dem, make you know sey that talku-talku wey we dey talk, e no work. But when you see sey pipu wey no dey um pipu dey no dey sick for dat sickness again, pipu no dey do dat, make you know sey that thing e dey work be that. Another one na, ah, dat um um um dem say-dem say wey dey for TV and radio na how wetin dem dey talk about am? You dey hear de news now? You go suppose know wetin dem dey talk whether de thing dey work or e no dey work. Na from TV television or for radio naim you go hear from am o. Na another way to take know am be dat. Another way wey pipu go take know, na how pipu dey take dey hear information whether dat thing wey you dey talk dat dat English wey you dey speak um wey concern dat sickness wey comot, whether pipu dey hear am. Where you go take hear am from? If you enter open phone, wey you see sey pipu dey talk here talk there talk there talk here talk here, ehen, you go know sey de thing e don catch pipu hear am. Pipu dey follow am, pipu dey talk about am, make you know sey de thing really really e dey work. Na so e be!

Some of de common tactics wey dis um media outlet dey use dey post dis health risk be sey de dey focus on on shock. De dey focus on shock, de dey use exaggeration - dat thing wey de dey talk sey um anything wey wey something no reach dem go put am there. And den, um you go use um story wey be sey e no even reach come talk am like sey na big thing wey happen, and na small thing naim happen. All those things na one thing wey dem dey use. And dem dey talk about um um dey talk about issue of fear. Dat ‘eh yah’, dat pity, sey ‘something don happen o!’ um Or dis na something wey wey talk concern sey na to vex. um Dem go sey ‘um Somebody don kill somebody don vex kill somebody’. All those things na one of those things And dem dey always dey put dia mind for negative something wey go happen um. So, if something wey dey very-very serious dem go put am negative. All those things na ways wey pesin go take know sey all dis um media outlet take dey use dey dey put um pesin mind um at um high ten sion And den, how you wan take know as a pesin? um As a pesin how you wan take know? De first thing wey you go take know be sey, de language wey dem dey use. De language if you notice am na language wey dey um wey no dey wey no balance, e dey one-sided. You know sey news na something wey e be sey you go balance am. Ehen! good or bad, dem no sabi do dat one you go know. And den, all dose um ‘eh yah’ something, you go see sey dem dey put dia mind for something wey bad pass de one wey wey good. Another thing wey you go take do as pesin wey dey lis ten to dem be sey, you go see you go see sey how go take know be sey, de dey put dat um topic de topic wey be sey e dey catch eye well-well, dat dia ogbonge talk, e dey catch eye well-well. And dat as e dey catch eye, na so if you check am, you go see sey wetin dem talk inside, e come dey different from wetin dey for for um for front. Na how you wan e go take know be that. um And you and you dey know, you go see sey how de news take comot, de way de thing comot from, e no be ogbonge, no be government talk am. No be any um ogbonge, um place naim come from. And you go see sey if you check am, e no dey e no dey correct wit another one wetin another news dey talk, and wetin dem go talk dey different. Wen you see all those things, make you know sey, um E no correct o! De news no come correct again. All those things dey come dey put wahala for pipu wey be sey e get sickness and for community. You go put everybody mind for um wahala So, na how you wan take know be dat.

E get so many tins wey dis our social media for online dey do wit di way wey be say e dey make all dose toku toku wey no be correct, wey no be true, to go far. One of dem be say information or "dem say dem say" wey no be true, wey dem never confirm am sef, na dey go talk am. Everybody go copy dey put, copy dey put. Quick quick, e don begin dey go, e dey move sharp sharp. Na him be one tin wey dat social media dey do. Anoda tin be say e dey put picture and video wey be say e dey touch pipu mind kumeme, dose con ten t pipu wey be say dem dey put picture make pipu come laugh, make pipu come yeye-rises di matta make pipu come dey laugh um people, na im dem dey put. And dose tins, dem no dey confirm am o. No b True or false, dem no know o. Wetin concern dem sey make dey put make pipu go dey come dey press dia um page, make we see say somtin dey happun, e go dey give dem sweet belle. Den, "dem say dem say" wey dem no check di source, weda e correct or e no correct, dem no go check dat one. All dat one na one tin. And den, di information wey be say dem don already dey for dia mind, dem don put am. Eida dem go agree or dem no go agree. Na one tin wey social media dey do be dat. E dey hold information wey no be true, put am for online dia Pipu go dey see. Den, wetin be di wok of um pesin wey dey do health wok Be say you go come kiakia come put information wey be correct one. Put. Na him go counter. Na him go kill dat one, dat one wey no correct. You put di correct one, e go kill am. Anoda tin, you go make sure say pipu go trust you. Na pesin wey dem trust well well na im dey handle dat matta. Na so e be. And den you go come put di correct information for online. So, na so e be. So if you no do all dat one, na wahala be dat. Den, you go come think of how you go take wok togeda to keep information wey be say e get evidence, di one wey e get proof, wey go correct dat dia own wey no get proof. Anoda one be say you go come tell pipu how dem go um live wey nyama-nyama no go catch dem. How dem go protect demsef wey nyama-nyama no go affect dem. Bicos those measure like wash your hand, no go soso place, make you no sneeze for public, make you no do dis one, all dose tins na wetin you go take. And den you go come begin dey tell pipu say make dem no worry o, to support dia health o. um Fear no dey o. You go come begin dey tell dem all dose tins. Dose tins na him pesin go do wey e go take care of all dis "dem say dem say" wey dey for social media.

Wetin you fit do if you no wan collect blood for some pipu dem no gree collect blood because Dey believe sey dia religion e Dey against am, pipu like um jehova witness dem Dey no Dey gree and some pipu believe sey if Dey go collect blood disease go follow am all does things na one thing wey Dey make pipu wey do no wan collect blood wey Dey try to find another way wey doctor go use take help um dem wen Dey need blood for dia body one. one way wey person fit use help himself if im no want collect blood number one b say dem Dey use water or drip that thing wey dem Dey give person for hospital wey dem Dey put for hand because if person loose blood e no mean say na only red blood cells dat red blood cells na im e need sometimes na just to um put um water for body doctor fit give wetin dem Dey call um water saline water um or another thing wey we go Dey call lactet all dose things Dey help to um put um pressure for body so this one no be sey um you must um collect blood because all dose things Dey carry oxygen um but e go help keep de blood wey Dey waka for body make e Dey waka from leg to had to brain all dose things e Dey help to um replace blood sometimes another number two wey for person wey no wan collect blood wetin dem Dey do b sey um na oxygen you c oxygen Dey very important dis one na like um food um wey person fit carry oxygen if you eat beta food um e Dey carry red blood cells for example we fit get we get um that hemopure na cow blood Dey use do am and den dat polyen but dis kin um substitute um no Dey common for Nigeria ooo but for some oda countries because government never approve am finish and some e get side effect sha but all dose things wey Dey come e Dey help build de um the blood another number three b sey na drug wey go help body produce blood e get drug wey Dey help body produce blood dat one wey carry iron for body oyinbo Dey call Erythropoietin and e carry iron for body if person get time doctor fit give dat injection dis medicine go make you your bone wey Dey inside um e get one dey call one um fat wey Dey inside dat bone wey Dey call am marrow make e start to Dey e go make am make e start to Dey produce um blood plenty blood cell go come out plenty dat one e contain iron e contain folic acid and e contain vitamin b twelve all dose things go join together make e get um take help bring blood sharp sharp for di body make e help person so number four b sey um you know some pipu Dey Dey recycle blood dia blood wey Dey need incase dem wan do operation Dey Dey recycle dia own blood dat is dem Dey commot dia blood if dem do operation finish dem go come return am back again dis one na when person Dey do surgery um de blood wey commot instead of say dem go trowey am away dem go collect am filter am den return am back to de person e good ooo e good wella especially for big surgery like um de time wey person Dey born pikin or wen person get accident all dose things instead of dat blood wey Dey commot make e trowey dem Dey use am put am for person body back number five wey person go take do um alternative way wey person go take do for wey dem no wan collect blood b say um blood wey Dey inside body before surgery doctor go remove small of de person blood come replace am with drip dat water wey we Dey talk about den after surgery dem go return de blood back to de person body dis one help to take dey reduce um for say another person go come donate blood dem no need to call another person make im come donate blood because dis one Dey help so na so e be another one wey be number six be say Medicine wey Dey stop bleeding you know say some pipu Dey bleed bleed bleed bleed well well and dat bleed e no good if you no bleed your blood no go short na so when person Dey bleed too much dem fit give am dat medicine de name of dat medicine na tranexamic acid according to wetin oyinbo Dey call am ooo and when Dey give you dat acid de medicine go help to cloth de blood fast wey b say e go stop de bleeding im Dey very very useful for surgery or dat accident time because if dem give you dat thing de blood go stop kpam e go cloth so dat dat blood no go commot dat one na another way also so another one wey be number seven be sey na surgery wey no Dey make person bleed plenty e get surgery wey no Dey make person bleed plenty na im doctor go do doctor go use style wey no go wey no go cause too much blood for example instead of cutting big big place dem dey go use small tools like Camara or laser to do dat work na dis kin method go reduce bleeding and make um healing Dey faster when dem no go use dat big big one all dose things na ways wey be say person go do wey be say person no go take collect blood so na so e be and another way Dey e get um one wound if person get wound e get something dem dey carry am take dey seal am and if person get wound or Dey under operation dem fit use medicine like fibrin glue oyinbo Dey call am fibrin glue to stop bleeding for dat area wey dey do dat operation na like um plaster e be like plaster and e Dey help di way dey seal de wound dose wound sealing things dose things wey dem Dey seal wound um because e go be like say something cut you dem use something wey be like plaster take hold am so that the um the bleeding no go too much as in blood no go come out again na na im be say your blood no go short na na so e be another way na to eat well eat well well oo take dat thing dat blood wey Dey boost blood make blood come out all dose food supplement all dose food wey b sey if you no chop well you go take if you jam all those things togeda person fit chop food wey get iron inside am ooo like um ugwu um liver or meat dat thing wey Dey do potopoto wey Dey cow chest um you fit chop beans you fit chop meat wey Dey red oo like cow meat you fit even use um blood tonic dat medicine wey children Dey take when dem Dey sick join am and all dose things e go help make blood go come outside except say it de blood don too go down well well wey you no get time to Dey do all dat one but if you follow all those tins you go c sey your blood go Dey okay den um e get um all dis things wey we Dey talk now e get advantage e get profit benefit wey Dey inside dat um dis thing wey we talk oo one of de benefit b say wey person no Dey take blood b sey you um Dey commot you Dey reduce de way wey pipu Dey wait for person wey get blood if person Dey hospital you come Dey find blood you no see you come Dey wait for person wey go come donate blood you go look look look you no go see you go look look you no go see as we Dey rely on dose things na problem person blood go Dey kukuma Dey go down but if you find anoda way wey you go take solve de problem e no go help you quick quick e go help person quick quick na so dat is one way another number two b sey you c sey as you no Dey take blood e Dey reduce de way wey person go take carry sickness o because some blood Dey carry sickness even though sey hospital Dey check am ooo but e still get some places wey be sey maybe dem no go know so to avoid sey you collect blood wey you no no something about am na one tin another thing b sey all dose um ethical and dose um church religious something dem wey pipu Dey consider say some church no Dey gree collect blood like jehovah witness wey we don talk if you get an alternative way another way wey you go take collect blood dat problem never solve e don solve na you no go bother say person dis person dat again den number four b say you see say person wey find another way like all dose ways wey we don mention now from number one to number eight now if person follow am you go see say person Dey recover patient person wey be sick person Dey recover quick quick pass sey im collect direct blood oo na so science don prove am sey na so im b you understand di person Dey recover quick quick pass you go see sey patient come person wey sick go Dey respond to treatment sharp sharp pass dat one wey b sey dem carry person blood come put for you so dat one na one advantage b dat but every thing still get small challenge e get small wahala wey Dey dey inside de thing one b say this method e Dey very very very cost oo e Dey cost pass de one wey dem go collect blood give you kpam e Dey cost pass because by de time wey you go Dey do all dose wahala wahala you go Dey spend money e Dey more cost na um and again number two wey be de problem b sey um e Dey bring complications sometimes o sometimes you know sey you no go Dey fit measure dis iron you know sey na iron wey no Dey person body na im blood don commot you go c say you no fit measure de iron wey you Dey take you go see sey you com take overdose you go com take de one wey plenty pass your body no be complication b dat um all dose things wey you Dey take dis medicine or you take all dis take dis food chop dis food all dis things wey Dey make person get blood if im chop some of dem create allergy oo dat thing wey Dey make person vomit Person no Dey sleep well all dose things na so im b so so another number three wey b sey b wahala wey Dey dia b sey you go see sey some pipu never even know anything about dat one dey believe sey once person blood go down kpam na to go carry am go hospital make dem give am raw blood some pipu no no sey dis alternative way e still Dey o dem no no. So dat knowledge wey dem no get na another wahala so and you know sey number four another wahala be sey you know sey dat blood wey be the original blood, im work b sey e Dey fight disease and e Dey do clothing quick quick but this alternative one e no fit do dat fighting of disease and clothing sharp sharp oo because e go take time na one problem wey Dey inside de thing be dat so finally um dat blood transfusion no be the only option wey person wey Dey sick or don loose blood um plenty alternative Dey oo from medicine to surgery wey person Dey use own person blood or technology or medicine wey be sey Dey take Dey improve more option go still come after if person no wan collect blood for any reason make dem tell doctor early so na so e suppose be so den fit plan better way wey b say dem go take treat de person wey Dey without blood so with all dose things you go see sey blood transfusion um no be by force no be dole again another way still Dey na so im be

Na serious wahala um sometimes when pesin refuse um to take blood especially for hospital. E get legal and ethical matter wey dey involve and doctors gat balance um dis um patient wey get their own right um and de um the oath wey they don take as a doctor. All des things na to create balance. And de um one um legal um matter wey dey dere be sey, patient get right to say no oh. For Nigeria, law gree sey adult wey e mind dey correct, e get right to say no or yes for to to collect blood or to even take treatment. If pesin need blood for hospital, e get right to talk am. Dat one na number one. Number two be sey um you go collect um pesin um consent o dey gree matter, e dey important. If the patient no gree sey um e wan take blood um e no go work before um doctor go give pesin um blood, e go e go pesin go gree first. Dat one e go gree gree sey yes i gree first. Na im be the number two. Number three be sey children wahala. If na pikin or um small baby wey dem born. Wey neva reach eighteen years, wey need blood. But the parents talk sey they no go give am blood because of dos their um religeous thing um. The hospital fit carry the matter go court. um Court fit grant order sey make they um make they give am blood. Give the pikin blood because pikin no get power to to to talk wey go the one wey go pass their papa and e mama own. Den, dat one na for law. Den the ethical side of it wey be how things suppose be um be sey, you go respect, number one be sey, you go respect the right of the patient oh. The ogbonge right wey patient get, doctor suppose respect am. Wetin patient want. So, as long as the patient sabi wetin dem de de dey do oh. um Dis one dey very important for the ethics aspect of it. And another one be sey um duty to save life um you know sey doctor get the the general duty sey na im work na to save life. Doctor take oath to save life. So, e dey pain when dem see person wey fit live but because of one thing say um e no gree and dat one go kill dem. E dey worry doctor for mind. um So, all des things follow. um Another one be sey na na doctor no wan do harm. Doctor no wan do harm. Doctor no wan do harm because if doctor give blood wey patient no want especially for dat um religious um reason. Like Jehovah witness pipu. De fit cause um dis um spiritual wahala for dem or dis emotional wahala for dem. Pipu go begin dey feel somehow um. Another one na another part na justice um. Make e make sure sey everybody dey treat um farely. The decision no no dey base on like sey um pesin na from my tribe, no be my tribe um or e na my religion, no be my religion. All dos things you go treat everybody equal. Na im be the thing. Na im be their own aspect um. So, now as a pesin wey dey work for health matter now, how you wan take balance dis um work now? Wey be sey um law dey one side and den how you suppose be dey another side. Na how you wan take balance am? Number one be sey, you go communicate. As in you go communicate clearly, you go talk clearly. Doctor and nurse go need talk well with the patient, make dem understand everything wey dey dey involve. Sometimes when patient understand sey um e get bloodless um option. Sey dis one now um no option, na to take blood oh. E sometimes im ma go see the patient ma go see the reason wey e go take blood. um And den e go doctor go cuma tell the patient sey alternative um way wey de go take do am treat a pesin, e dey oh. Na im be number two. Den um the fit try option like sey dey go um increase the iron for body. Dat iron um body and den one injection wey de dey call erythropoietin wey carry iron wey dey manage blood small small before the blood go begin dey grow. You know sey when iron dey for pesin body, na im dey increase the the strength and di blood volume power of the pesin. um So, um the specialist go put water water kukuma for body. Dis put water for body. All des things na still option or eat better ugu, eat better food wey carry iron like beans. All dos things and even meat, all dos things na option wey be sey pesin go fit talk to patient wey e go understand. Another point for the wetin to balance up, wetin um pesin wey go dey work go do be sey na documentation. Dat is to put um put record for ground. If pesin refuse blood, make dem sign paper. If the pesin no sign um na wahala. Na how doctor wan take explain sey dis pesin no gree oh. um And doctor go go go write everything down to to protect um imself and the the even the patient. um All des na stll part of the thing. um So, another one be sey, e go every hospital get um e get committee wey they call am ethics and or wey dey handle legal matter. um So, for serious case, hospital fit call ethics team or lawyer to help um decide um best action. The best way to go for the patient um. So, dat one na one area wey de go do am. Another one na another one na the issue of um dat um respect for dat um religion wey de dey believe. Nobody nobody go fit go fit by force anybody because of religion sey make e collect blood. So, um doctor fit now call pesin wey be sey e fit be the pesin wey um the patient dey respect. Maybe na pastor, na Imam or even na babalawo wey be sey the patient dey respect well well. You go call am, tell am sey, see the condition wey dis your pesin dey oh. Talk to am, make e take collect blood. All dos things na wetin person go do to balance up so dat wahala no um. So, na wetin pesin go fit do be dat. If you do am like dat, patient no go get wahala.

Here be how healthcare providers fit support patient wey no wan collect blood and they still make sure sey de dey fine and dey safe. um Number one na to respect um wetin patient um believe oh. First thing be sey, make doctor and nurse respect wetin the patient believe especially if na dos religious um pipu like Jehovah witness. They go just dey no be every patient go gree collect blood and dem get right to decide weda to collect or de no go collect. Dat one na number one. Number two be sey, you go explain all the things wey um you go do wey dey different from um to collect blood. Na im be number two. um Make dem sit down, make the doctor or pesin wey dey take care of dem for the hospital sit down with the patient talk well well and explain all the treatment wey fit help dem go go better um. Number one wey be sey de go talk about na thing wey be like um surgery wey dat is operation wey no wey no need blood. Surgery wey dem go do without um blood transfusion. um inside am again for dat number two be sey, they go talk about um how de go take put water for body. um Things like um wey Oyinbo dey call am saline or other um water dem wey be sey de go take replace blood. Make e enter body well well. Another one na one medicine wey dem dey call am erythropoietin wey be sey e get um iron for body well well. Na dat medicine wey help the body to produce um when e produce um red blood, red blood cell, wey be sey de go plenty for body. All des things na wetin de go talk about. Another one na dos things wey carry iron well well for body um wey go boost um things increase blood level if the patient dey um blood shortage oh. um Another one na um de dey call am um um bring back dat um cell wey don die. Machine dey wey fit collect blood wey the pesin lose um dat time wey de dey do operation operation. You go fit clean am and den con return dat blood wey you don don lost back to the body again. All dos things na the things wey doctor go sit down talk with the pesin wey e no wan make dem understand. Number three be sey de we go plan, we go plan oh, for head oh. You go plan for head. Plan na head oh. Pesin wey no plan, e dey plan make e fail oh um . If the patient go do um go do um surgery um den the doctor go plan ahead oh. Thing wey be sey, de go begin dey give am iron and vitamins um to wey be sey de go blood and den de go use medicine to increase dat um red blood cell for im body and den de go also reduce any medicine wey fit make the pesin dey dey comot blood oh. All des things na wetin dey you go you go plan ahead be dat because sey dis one e no dey take blood, na e way oh. um Number four be sey e get techniques wey dey for dat um operation. Doctor go use um ogbonge technique wey e go take reduce um blood oh bleeding. Dat time wey sey pesin dey do operation, e go dey bleed well well. um You go use um you go use one thing wey de dey call um laser or um laser wey be sey de go take cut am. Wey be sey, wey be sey you no go comot blood um. You go con dey cut small small places. No be sey you go con cut plenty plenty make blood dey comot plenty. And den another place, de go um make sure sey the pressure no tey for im body too much so dat blood no go con dey plenty dey come outside. All dos things na wetin be the technique wey dey inside um. Another one na to watch patient well well oh. They need monitor the patient um well well so dat any sign sey blood dey do dey dey too low like sey e dey tire, e no fit carry hand again, um e no dey breath well again um. All dos things na signs sey blood e no con dey enough again oh. So, they go dey check am well well. Two go dey check am say de go collect im blood, dey check dat im blood um every time. Den another one na, de go say, de go monitor dat e oxygen for weda e dey okay or e no dey okay um . Heart nko? De go check heart um all the time so dat de go know sey blood dey oh or no dey, make we know on on time. Another one na number six be sey emergency dat is kiakia um kiakia oh. um If emergency happen sey kiakia happen and the pesin don talk sey no blood um the hospital suppose get oh. And dat um dat thing wey dey alternative dat thing wey de don keep for ground sey na im be the um another option wey de go use. um De go how de go take quick quick take at ten d to am. Another one dat ethical matter and dat legal matter wey be sey de go keep am for ground so dat in case sey katakata e don burst sey blood e no gree um the patient no gree and blood no dey again. And another one be sey um na im family and and the and dat law legal side go discuss oh. Make, doctor go make sure sey patient e write wetin e dey talk for mouth for paper oh. Make e family and den the law their family lawyer, make dem put hand for the thing sey to um In case sey katakata dey, na like dis e go be oh. Make de no be like dis. All des ones na wetin de go put for ground be dat. Another ona na to be sey de go pipu wey dey do um take care of um pesin wey sick wey dey for under doctor or nurse. um De go dey do training oh. Doctor and nurses they need to dey do training how to sabi handle dis kind pipu wey they no wan collect blood. [um[] Wey be sey their life dey um on top of e die or e no die. They need to train dem on how dem go take handle dis kind of pipu. If you want um you fit um put one small example for ground or drama small. Sey if e be like dis how e go be? how you go do? All des things na wetin pesin dey put for ground before katakata burst be dat. Na so e be.

Faith um de say faith wey get healing na when pesin dey believe sey um through prayer um spiritual power or divine um hand of God um dem fit um cure sickness or get beta from many health wahala. E dey happen for many religious um gathering oh. Like pipu, like church dem, crusade dem wey dey do deliverance dem even small prayer meeting. And e no dey even dey depend on the sey na medicine or hospital treatment oh. Na just sey, pesin believe sey, if you sick, you pray. God dey e go e go heal you. Na im be dat um e faith healing faith healing wey de dey talk. um den um e get how faith healing dey work, take dey work oh. um For faith healing ba, pipu go go pray. Pastor or prophet fit lay hand on sick pesin, dey speak in tongues or use um anointing oil or water or even handkerchief. Dem dey believe sey na God dey heal pesin directly no be doctor or drug. Sometimes, de go say make pesin sow seed or do some something special to God, so dat um God cuma go con consider their sickness. come make dat their healing dey work. um but e still get how the pesin go take know the difference between um pesin wey dey do dat faith healing anmd pesin wey dey do dat um our medical healing. For the difference na im be dis. For faith healing ba um dat one na spiritual method oh. E dey dat one dey base on sey na prayer and den the pesin believe. And den, for dat um medical treatment, they say na dey base on science and di method, drug and den even surgery self and um check -check for body e dey. All dos ones na im be the medical side. Den, de for faith healing, pastor or prophet or spiritual leader um na im dey handle dat one. But for dat um medical side na doctor, nurse or health um um worker dem, na im dey handle dat one. um For faith healing, de no dey do test oh or even scan or anything. But for hospital, de dey use machine oh, de dey use test, de dey use x-ray, de dey even use check pesin body. Press press, do all dos things, make pesin know take know how de take do am. Another one be sey, for dat faith, they say de de believe sey healing fit happen instantly or even sharp sharp. But for dat other side, for hospital, de dey believe sey um de go follow um dat medical process small small do small small before the healing go come um. Dis um faith side um faith healing be sey, e e no get um any side effect oh. Like sey you take medicine or anything. Because you no dey take medicine, so, healing no get any side effect. But you see dat doctor own e get side effect oh um but um e de dey monitor am sey make e no con cause um wahala. um So, wetin pesin need now to to know be sey some pipu don don don really talk sey, they receive healing through dat um faith. But sometimes, pipu wey no go hospital quick because sey they believe sey on under faith healing um their matter fit um fit worse oh. Some pipu fit even die self. So, e good make some make pesin balance am. Pray and still go hospital especially when dat sickness e don serious. All dos things na wetin pesin fit know be dat.

He get watin pesin go tink well before you con believe all dis um healing faith healing, number one be say you go ask ya self question na just believe because dem no just believe because say dem say e dey work ask ya self dis tin e dey dey happen true true e get medical um medicine wey be say he get evidence to really show say pesin sick before? Wen di pesin heal pesin di pesin wey dey heal were he dey now all dose question na in you go dey ask. Number two be say, you use your common sense now biko if sometin too sweet to be true e fit no be true oh example pesin wey no get leg before suddenly come get leg haba if dem say um if dem say make dem repeat di same type of miracle every week um you go check am say um e fit be say na trick o. Number tiree be say you go confirm um dose dia healing with um medi test wey dey do for hospital na if dem claim say somebody wey don get cancer or blind man don heal try find out e get doctor report wey show say di pesin get cancer or di pesin fit go hospital again to confirm say cancer e no dey again um all dose tins na him pesin go check. Number four be say we go check watin bible talk if you if you be Christian every for bible no be every miracle god d o some na from fake prophect o even Mathew um wey talk am di book of Mathew don talk am say false prophet kumana e dey do o e dey hide for beside di ship o and na ghost dem be so miracle no be say um God no dey o, God dey but you go check am make you know di one wey be say e dey work and di one wey be say na fake. Den um watin be di um di red flags of how you go take know dat fake say fake miracle dey number one you go see say moni moni moni mata if den dey charge you say bring moni before you dey come dey heal make you run all dis one na him be di fake one wey we dey talk about um so because miracle no suppose dey get price some pipu dey put moni on top am check am very well. um so anoda one is number two be say dey come dey put you under pressure if dem tell you say if you no believe you go die or so or your family e go suffer all dose tins na lie dey just wan use am dey take make you fear. Anoda one be say you go see say you will see miracle wey no be true dey go come put am um you go say you go say some pipu heal pipu go dey appear for different crusade again like say na dem different time different places or some pastor dey even dey use acting you go see say dey don dey use pipu act dia miracle say e don heal all dose tin na him you got take know say um katakata don dey o. Number four be say you go see say dey go tell you say make you no go do test again after you don heal um so no you no go do dat medical follow up again say make you go do test make you go comfirm dey go tell you say watin God do dey no dey check am again um. You go see number five be say dey go too dey show dem self dey carry muscle up say na dem dey do am and you know say God don talk am say anytin wey e do in no dey share him glory with anybody and you go see say pesin wey dey claim say na him dey do miracle dey carry shoulder up all dis tin you go see say pesin no dey humble say na God do am no be say na min dey claim say na him do am e get as he be. So anoda one be say dey go talk say make you stay from family you know say family member dey wey be say e dey help you question certain tins wey no good um but dey go come dey tell you make you commot from dem make you know say di monkey hand don enter be dat. How you wan take um protect yourself from dis kain um bad bad tin miracle wey no be say na authentic or ogbonge one before number one be say you go do your research you go dey do your find out you go fit google pastor or ministry wey dem dey wey dey get dat kain record say dem don dey face court case before or one katakata dey before or de don put mata for dem before say na dem dey do dis kain tin you go check am na ehn. Number two be say you go talk to oda pipu ask pipu question ehnehn how dem dey at ten d how di program dey be so you get wahala wey dey all dis tin na watin you go check. Anoda one be say you go go wit your mind if your spirit tell you say make you stay you go stay if your spirit tell you say make you waka make you waka na all dis tins pesin dey do before e know how healing be.

E get so many risk wey dey for say pesin dey use dat traditional medicine and um na dose risk na e wan take see how we go take um know dem o. number one be say um how di drug take dey work wit anoda drug di medicine wey de dey give you how e take work wit di one for hospital na wahala, if pesin dey use traditional medicine and also dey u use dat and hospital drug e fit cause wahala for body o. some herbs fit make hospital drug no work well or even cause overdose example some person fi fit slow slow down liver function you do see say dey dey breakdown drug wey go make um di liver no dey work well na problem na. Number two be say um e no dey um get control for dat how di dose go be you know say for hospital dey tell you say make you take one take one in di morning take one in di afternoon take one in di evening but you see dis our traditional medicine he no get gauge e go tell you say make e take like dis you no know weda di one wey you dey take na overdose or not you no go know. Number tiree, be say you go see say yamayama go fit enter like sickness wey enter inside am because di way wey dem dey prepare am you no fit e no dey clean some one dey go cut leaf dem no go boil am dey go just bring di broom you no know weda germ enter am, you won cure one sickness you carry anoda sickness enter put for inside body all dat one na problem. And number four be say di tin wey be say dey worry you di one wey be say na wrong sickness wey dem dey call de no know how dem take dey check before dey say ahh na dis sickness, sometimes pesin go dey just use tradional medicine for sickness wey no even need serious hospital at ten tion self dey fit make sickness come even worse self because de tin say wey you dey tink say di tin be no be him e be um. Anoda one wey tins wey be na all dis fake herbal pipu some of dem as dey dey cure dis one cure dat one fake dey even though say original dey oh but fake na him plenty so all dose tins if you jam fake one na wahala so. Now how pesin fit um take reduce dis um risk now na him pesin wan take check number one tin wey you go do um you go talk to doctor first if dey take hospital medicine tell your doctor say I wan use dis traditional medicine take join am o dem fit help you check weda di two fit work together or not. Number two, um you go dey mix and you say you no know di name of di tin wey you dey mix why you go dey mix dis two together e fit cause serious sickness for you you know know di one wey you dey mix cause e no talk um so so make you no mix at all no mix at all if you dey do dat one make you dey do if you dey do this one make you dey do. Number tiree be say um no go trust no trust all dis herbal tins first you go check weda e dey work before or e no dey work experience wey pipu dey don talk before na him you go take check, number four be say make you avoid medicine wey you dey give yourself no just use head because say you see am or you get am, you go talk to pesin wey sabi how to dey use am before you go use am, number five be say you go observe your body if you notice say any strange reaction dey when you dey take medicine kiakia make you dey rush dey go hospital make dey take know how dem go do am o um some pipu dey go do small checky checky if pipu try find out in di name of di herb or wetin dey fit take do am all dose tin go fit help you you know watin you dey take all dose tin na him go help you take avoid di risk